Abakazi abamwe baheekire abaana abandi tibabahekire kandi abaingi abakazi bashemereirwe reeru nka kuriya obuseeri bwabo hariyo obunyatsi bwomire

Emyenda mingi eri omunju. Emwe emyenda ehanikire aha migoye, endiijo emyenda ejwirwe ebidore kandi emyenda endiijo epakingire gye ahantu hamwe.

Ekinyamaishwa kirikwiragura ky'amaisho gahwereiire omunda kiine n'omukira muraingwa kiriyo nikitambura aha rubaju rwakyo hariho ebinyaatsi nana ebiti

Omuti muhango muraingwa gwine amatagi mingi kandi omu matagi ago harimu ebinyamaishwa kandi omuti ogwe gwine amababi g'erangi ya kinyaatsi.

Abantu bashatu bariho nibatambura, ow'enyima akikiire omwana, ow'ahagati omu mabega ge ayinami enshaho, ow'omu maisho ayine enshaho agikwiste omu ngaro.

Enkoko nyingi ziri omu kiju kandi ekiju kitembekyeriine, kyombekirwe omu mubaaho nana akatimba kandi abantu beetooreirwe ekiju ky'enkoko kandi abandi bari enyima y'ekiju ky'enkoko